Palasi jaye kai lekeh bi nyung koi oyeh casis caffee si bir palas bi munge ame firegoh bu wekh am buntu yu verr yu neteh si birr firegoh bi munge am aye candrinks si kotem munge aye tegeh kai bagass munge am palati verr munge dafeh kai ndoguh

Yuu bung defareh godoron i kaw yuun bi nak mogi ameh ay moto yui daw di kaw si kaw taali bi am yu garage si wett bi si kaw yuun bi ben taay magi ameh nyui dox di dem nyenen nyi nyugi toog sen jaay di jaay.

Khaleh bu gigeen bu sul lu xong khu toog si bang bu bulah daf kalabu nyul sul aye jarru si nopam am lum tek si bopam am tam mursuh yu wekh yun woureleh si mbaggam

Palasi dafeh kai bu am fukih buttel ak nyarr buttel yi yeneh si nyum nyunge wekh yenen nyunge xong khuh si walu ndeye jorr munge am tabal bu a tek nyenti buttel si kaw buttel yi munge am teleh

Butel bu am vimto nyun len tek si kaw table.

Haleh bu jegain bu tahaw sol bagam bag be nak muge am lu njol am lu pink haleh bu jegain be muge sol roubu bu bluelo lohou ye am lu weehe mu am belta bu weehe kule mubu be tam ak danabe neka lu weehe.

Takkuh deer bu takhaw sul uniform bu xong khuh mbakha na bu nyul am lu xong si khuh ndeye joram munge teyeh jassi si koteh chamm moi yam munge ameh yenen takkhuh deer yu takhaw sul yerreh yu wekh teyeh sen fettel ba tey si koteh ndeye joram munge ame yenen takkhuh deer yufa takhaw sul yerreh yu nyul

Ay taalube yu toog di jaanga, taalube yu goor ak jigéen, ñom ñéép niroole luñge sol, def simis bu weex, tubooy bu bulo, ci ganaaw taalube yo nak, mu ngi am ñaari goor yu taxaw. Keenë ki mu ngi sol lu buloo, keene li sol lu sokolaa

Jigen bu letu mes tahaw wone ganaw si boram mungi am setu.

Palati werr bunj tek jeen am kan nja aye batansi am carrot am kaneh yunj tek si law suus si kawam.

Kumpoo buuy fetchih aye ndaw wurkoh si koteh ndeye jorram gai nyunge sul t-shirt bu wekh ak geen ak si koteh chamm moi aye khaleh yu ndaw nyufa nekah tahaw di setan.

Naatal bu am njarri gaindeh, dii jakarlor, am lungh tiyeh, chi lungh tiyeh nk njungy draw ngosii chi digam, chi kaw mungy am garabi coco , chi waalou ndey johram mungy am lungh bindue nana.

Yonn bun sote godurun se kaw yonn be nak muge am aye nohe ta ta amna otu yu tahaw gareh amna taxi hetam yuy daw muge am neete nuameh sen puss puss de doh de dem muge am aye jayekate tam nuye jaye sen jaye se bedah be.

Neeg bun painturr painturr bu week am lu bulo si suuf perrung bi si suuf am lu chocola si digi neeg bi mugi am tabul bung fa teck mu am loxox si meri neeg bi mogi am ay netal ay netali nitt ak ay benda benda yun si taf.

Gaal bu nekuh si pegeh guage bi di yepp aye nit si birr gaal bi nak munge nit nyu tok am nyu takhaw opu duper si gaal bi aye gigeen leen

Nëëk buñg peentiir peentir bu weex, mu am sokolaa. Ci biir nëëk bi nak, mu ngi am lal, ñu lallee ko daraa bu weex. Ci kow lal bi, juroom beeni ñegenaay, si wetti lal bi, ñu ngi am dorowa, buñg tek lampu ci kowam.

Waxande wu xoñxu, am lu nétté, waxande bi nak, ñung ko ubi, tek si tëëre. Wande tamit, mu ngi am ay bindë alxuraan, si chat i waxande bi, ñung si tek kurus bu xoñxu.

Dafe kai butter munge am nyarr fuku buttel ak nyatti yenen si nyum nyunge wekh yenen nyul yenen yi verta

Peel buñg weed si maraaj, maraaj bi nak, ñung ko peentir peentir bu nétté. Ci suuf bi maraaj bi, ñung ko karoo le, karoo yaa ngi am lu bulo ak lu sokolaa.

Botal bu weex am cuber bu pink si botal bi nak mogi am tambo tambo bi nyun si def netali xale ak netali jigeen jigeen bi di reeyal xale bi.

Ay goor yu sol ay garambubu yu weex yu am lu neteh nyenen nyi si goori nyu gi taxaw si weti marag nyenen nyi nyugi jel sen mbaga defsi kess kessgi nak mogi am netal bun si taff.

Xale bu jigéen bu taxaw sooru robb robb bi amna lu weex am lu blë am lu ñuul xale bu jigéen bi nag mi ngi tiyé flawa am lum teg ci boppam tiye kayit ci la xo càmmoñam

Juroomi xalé yu goor yu taxaw, tiyewante, ñu ngi am juroom beeni xalé yu goor yu.. tiyee seen i,om. Fukki xalé yu goor yi, ñu ngi sol sot yu bulo, ak mbuba xoñxa, def kawaas yu giriin. Keen si xalé yu goor yi, mu ngi sol mbubu bu am dööm I taal.

Neek bugn paintirr paintirr bu neete, mu amm weekh si kaaw, nyu tekk fa toogu, mu amm ay gaganay, mu amm taabul. Taabul bi tam nyu tekk fa leeket.

Ñetti xalèh yu gigeen yu taxaw ñom ñap ñugi sol sipu bu xonxu mbubu bu pink ñi bot sèèn bag yu ñuul. Ñetti xalèh yi ku si nekka ya ngi sol kawas bu wèèx ak dalli bi ñuul.

Ay xale yu goor ak yu jigeen nyu taxaw, nyene nyi si xale yi boot senni bak, xale yi nyingi sol yere yu mof am lu weex, nyene nyi nyingi oodo senni malaan

Ñaari sabu yi ñu takka ci mbuus takeh ko wéñ bu oran, ñaari sabu yi nak ñung lèèn tek ci kaw yirèh bu netteh .

Brush si painturreh kai bung teyeh teck ko si kaw marag brush bi nak si kaw gi mogi weex si tiyeh kai bi mogi ameh lu xonxa.

Yoon buñg tek goddoroñg. Ci kow yoon bi nak, mu ngi am ñarri otto. Otto yu am lu nétté, ak lu ñuul. Ci wetti Otto i, mu ngi ay nit yu taxaw

Pot ti garap bu am kuberr bu wekh khuh si pot ti garab binak munge am tampoo bu xong khuh ak bu wekh si tampoo bi nak munge am aye binduh binduh yu xong khuh yu neteh am binduh binduh tam yu wekh pot ti garap bi nak nyung ku tek si kaw tabal bu chocola

Pitchi bu takhaw si ganaw pitchi bi munge am sakoh bu wekh amlu bulah si kanami pitchibi munge am aye dogeti mboroh bunj fa sanih

Ñaari silipàs yu wèèx am waru bu bula. Ñaari silipàs yi nak ñiñ lèèn tek ci kaw karó, karó bu netteh.

Ay jigeen yu tog opah doleh si jigeen yi nyu gi sol ay t-shirt yu orance amna kena si jigeen yi mogi tiyeh bena tabla tabla bu am banta bu godu am mbopa bu chocola.

Ay mbolo yu goor ak yu jigeen mbolo bi nak mogi am naari goor yu taxaw eketi sen loxo si kanawi naari goor yoyu mogi am bena auto bu weex si kaw auto bu weex bi mogi am ay xale yu goor yu si tog opah doleh si mbolo bi nyugi sol ay mbahana yu neteh si sen mbobu.

Satalah bu am lu dumi tahal am lu neteh am ku green setalah bi nak nyung ku tek si kaaw tabal si weti satalah bi munge am garap

Jigeen bu sol robeh bu bulo , emmeh pink , buuh teeh bag bu pink ak telephone naam , jigeen bi naak mukeh sol jain ak jaruh, fireh benah lohom bi , si ganaw wi jigeen bi mugeh emm toguh bu neteh.

Otto bu taxaw, mugii am lu wèèx am lu sokola ci kanam mi Otto bi mugii am benna kèr buñ fensi, janta bi tamid mugi tiim Otto bi.

Ñaari butèèl yu tégu ci kaw tabull, tabull bi nak mugii ay tohgu yu ko war, benna ci tohgu yi mugii am muus bu èèk ci kawam.

Nëëk buñg peentiir peentir bu nétte, Moog lu weex. Ci biir neek bi, mungi am ay nataal yuñge Tay si maraaj bi, nëëk bi tam, mu ngi am gënnë ak kur yuñg fi tek, mu ngi am ay leeket, mu ngi am tamit toogu.

Buntu bu wekh amlu bulah buntu bi nak nyarr yep nyung ku ibeh ta bunto bu neh munge am goor gusi takhaw goor yi nak nyunge sul lu green ak mbakha na yu wekh ak sen daluh yu nyul

Aye taka deer tu takhaw sul lu nyul nyum nyepuh nyunge sul aye glove yu wekh

Ay xalèh yu tóóg am tabal yin tèg sèèn kanam, xalèh yi yep nu ñgi sol lu niroleh. Ñom ñap ñugi sol yirèh yu bula am mak bu taxaw sèèn ganaw momit sol lu niroleh ak ñom.

Jegain bu sol roubu tahaw def mesam bu hauhu se wetam muge am goor bu nurolek mum tahaw sol haftanam goor be nak muge jel lohou chamunyem teku se negeh ku jegain ke.

Goor buy fuutbool, sol mayo ...sol kawaas yu bulo, dallë yu xoñgu. Si ganaawam, mu ngi am ñaar ñu sollu, nirrole ak mom. Am kénén ku taxaw mom si ganaawam, ku sol mayo bu ñuul am lu weex.

Ay xalèh yu gór ak yu gigeen ñenni ñi ci xalèh yi ñgi tóóg ñenni ñi ci xalèh ñi ñgi taxaw. Xalèh yi nak ñu ngi sol lu ñom ñap ñgi niroleh.

Mbedeh bu am aye nit taxi tamit mungfa takhaw amna borom puspus bu takhaw am tamit bitek bufa nekah

Neek bunj paintirr, paintirr bu wekh si bir neek binak munge am tugoh yumak yu nyul si wetih tugoh u yu nyul amna yenen tugoh yu duum taal yufa nekeh

Gigeen bu sul garam mbobu bu xhong khu amlu neteh tek chain nam si batam sul aye jarom si ganaw gigeen gi munge goor bu takhaw sul kaftan bu xhong khu

Yuneh suff bu am garap si waluh ndeye jorom ak chamm moi si cham moi ye yun bi munge am pole munge nyenti khaleh nyunge sul sen bag

Goor buy pileey fuutbool, sol mayo bu weex, am lu giriin, sol kawaas yu weex ak dallë yu nétté. Ci loxo chaamoyam, mu ngi am bénen góor bu sollu, niroole ak mom.

Gigeen bu sul vaxsi juheh wet sul veer tagah jaroh si nopam puff karaw wambi si digguh b waye lenuh si karaw bi dafko letuh

Tefessu gaaj, ci tefes ngi gaaj gi nak mugii am ay gàl ñu neheh ci walu daijor ak ci walu camooy, ci tefes gaaj gi ban tay mugii am ay mbarr mugii nit ñu teyeh sèèn pan ak sèèn siwo.

Nyarri daluh gigeen dalli kuket yu chocola am tamit ku nyull am lu neteh li nak nyung ku tek si kanami setu

Yun bunye deff godorong si kaw bi nak mungi am autor bufy daw autor bi mungi lu xhong khu am lu wekh si ganaw autor ni mungi am tabla bu neteh am lu xhong khu am goor bu takhaw si wetu tabla bi

Nëëk buñg peentiir peentir bu döom i,taal, ñu def fa, teggu kaay i nataal buñg tek ñeenti nataal. Si teggu kaay i nataal boobu nak, ñung fa Tek, beenë pot bu am garab. Si wéttu nataal yi, mu ngi am beenë séétu.

Gigeen bu sul robu bu xhong khu am lu neteh daf kala bu xhong khu si kaw bopp bi munge am lunj fa tek jel loxu ndeye jorr bi munge tek si wetam jel loxu chamm moi bi gene ku tek morsuh bu wekh mu bindih bindih yu wekh

Jigaan bu tokh di nyaww si machinam, jigaan bi nak mugi sol lu weekh amm lu bulue, si ganawam mugi amm bena taabal bum weer wakasi ayy nyeereh, si waali ndeyjorr ak waali chamogne mugi amm mbuntu, nyaari mbuntu yi yepp nyugi len paintirr paintirr bu bulue.

Keyti tass kati xibaar bi nyui oyeh de standard ci keyti taskati xibaari mogi am benn natalu góor buñ ci def nyung si binda tamit GAP njiiti GAP yi neenañ ñoom duñlen muna def loo na kasudu noonu.

Nyankata bun jel sople teck si kawam ak hopbi loriya si weti nyankata bi nak mogi am jeen bung fry.

Meer bu cheh tuhekai yam jel loxom tiyeh si tohekai bi meer bi nak mogi musurr musurr bu green am lu neteh sol naari jaaru sol chaham.

Kaitu tas katu khibar si kait bi nyun fa binda hale bu gorr.

Lal bu chocola bu am lu neteh nyu jel malla tek si kaw lal bi si ganaw lal bi munge am armor si kaw armor bi nyung si tekh aye drawa

Nëëk buñg peentiir, peentir bu sokolaa, ci birr nëëk bi mu ngi am taabul buñg tek tele. Mu ngi am bénen taabul si diggë bi, ñu wërële toogu yi , ci ganaaw taabul bi, toogu yi nak, mu ngi am ay ñegenaay yu sokolaa ak yu nétté.

Gorre ak gigain njungy cii birr ndoh, njom njepue njungy sol setti yu green mu am lu wekh, kenue ku chi nekue chi njom yaangy ahjj sa tubeiy beh ti sa oohm.

Goor ak jegain nu tahaw am kena ku suku num nyep am lene lun teye num nyepu kuse neke lega sol muge am lu bluelo y nyenenyese num nuge sol muba yu weehe am nyenenye sol muba yu bluelo am nyenenye sol mubu yu hauha.

Plase Leke kaye se plase leke kaye be nak muge am aye table bun werlale aye toogu muge am pillar nu pinterr ku pinterr ye hauhu nugse tal tamin aye lampu.

Yoon wuñg sooti goddoroñg, si péggë yoon bi, mu ngi am kuffa taxaw. Ci ganaaw kooku, mu ngi am ay otto yu gaaré, mu ngi am tamit ay otto yu fa gaaré.

Yun bunye suti godorong si kaw yub bi nak mungi am aye autor yufy daw amna autor bu domi taal si benen koteh bi mungi am autor bu neteh am lu green mungi ame tam autor bu mak buye daw.

Kow yoon buñg sooti goddoroñg, si kow yoon bi, mu ngi am otto bu gaaré si weetam. Otto bi muñgi am lu xoñxu, am lu nétté, am lu ñuul am tam lu weex.

Jorom beneh ganar nyetti yi si nyomdanj nyul yenen nyetti yi danj netteh amna yu takhaw si kaw nyakh

Gigeen bu tóóg sol róbbu bu bula, dèf kala bu pink, sol dalli yu xonxu tóóg ci kaw tóógu bu ñuul. Gigeen bi mugii tóóg ci ganaw maraj bu netteh.

Suss paanj bunj bureh ak salad, defsi cucumber defsi tamateh mu amm tamit aye supleh.

Jegain bu tahaw sol roubu bu green teyeh kalpeh bu hauhu sol lamam chin def mesam se weteh jegain be muge am bena toogu bu mak bunse tek toogu bu dometall.